Ekisaawe eky'ebyemizaano ekisinga obunhenhe munsi Uganda, ekisaawe kino kityamya abantu bughumbi na bughumbi era bangi bakyetanira inho.

Endhuki egwa ku kamuli akalungi aka langi ya kyenvu. Endhuki enho egwaaku okusobola okufuna emmere egibeesawo, aye nh'akamuli konha kaganhulwa.

Ekizimbe kino ekyakayakana obulungi kiti, nh'edhimu ku mizikiti egisinga okuboneka obulungi munsi yonayona. Abasiramu bafuba inho okwidhabiliza emizikiti gino.

Emiti gino emito n'egyo egiri mukika kyabbambu, emiti gino mighangazi inho era migumu inho emiti gino gikolebwamu ebintu bingi ebisanhusa amaiso.

Omusawo omukenkufu mu ebyobulamu agemeire mungalo dhe akooma akakebera obulamu obw'omuntu aghalala n'akagoye akaboka kunindo

Omuvubuka ono omwirugavu avaire saati eya kapeere era yataku n'akakokolo kunindo akairugavu alina enviiri nhingi kumutwe obukokolo buno twabukozesa inho mukisera kya kovidhi nhaintini.

Abaana ab'obulenzi nhi ab'obughala nga bavuganhya mu muzaano ogw'okulumuka embiro. Omuzaano guno gukolebwa abaana nga basanhufu inho, era nga buli muntu mwetegefu okusinga mwinhe.

Eigulo nga akasana kagwiire abaami bano ababiri batyama n'erobo okuvuba eby'enhandha ku maadhi era kino bakikola mukasirise.

Eirike eri lugavu era nga ligiririre mu myaaka liri mu nsiko lirina emikono otise gya bantu! era limogera irala otise bantu.

Omusaadha omwirugavu omuzaanhi gho mupira ogwo kusikangana, afukamiire ghansi ku katebe asobole okwogera nho mutunzi ghe.

Abantu bangi bazimbye amaka gaibwe ku lusozi luno, era amayumba gali kulalakulala. Kino kilaga nti nh'abantu ababa mu kifo kino babitirivu.